Ame etɔ̃ le tsitre ɖe xɔ sia me. Woɖo atikewo ɖe agba ka agba kawo me le xɔa me. Ŋutsu ɖeka va tɔ ɖe atike dzrala la gbɔ be yeaƒle atike.

Aƒenɔ aɖe va dɔnɔkɔdzi alebe dɔnɔkɔdzi dɔwɔlawo nɔ asi trɔm le ŋu. Woƒe ame ɖeka nɔ abi dom ɖe abɔta nɛ. Wo katã wotsɔ ŋɔtinu wu do hafi le dɔnɔkɔ la dzi.

Ame yiwo biaa nu le mɔto. Amewo nɔ anyi ɖe anyi, ɛɛ anyi ɛɛ anyigba. Ametsitsi kple ɖeviwo siaa. Aŋɛgo ʋiwo le wogbɔ. Amewo le mootodzi va le yiyim. Eŋu dzẽ ɖe hã le wogbɔ.

Aƒenɔ aɖe va dzi vi ɖe dɔnɔkɔdzi alebe Kɔdzidɔwɔlawo le egbɔ kpɔm, evelia kpla asi megbe nɔ ekpɔm. Nyɔnua le evia ɖe ekɔ wole egbɔ kpɔm.

Etsi dza de ame aɖewo. Alebe aƒetɔ va kpa amewo le dodom le tsia me. Axɔ, Eʋe ɖe le etsia me, ɖeka le ɣiɖe, ɖeka le yibɔɖɛ. Etsia ɖe wò. Etsi xɔ teƒea katã. Etsia ɖe wò.

Ame aɖewo nye sia woyina tsi kuƒe le tsikuƒe. Amewo lé nugo ʋie ɖe asi amewo lé nugo zã ɖe asi. Ame sia ame le fli ɖeka me le wonuiwo yome be tsia naɖo wo dzi wo…

Aƒenɔ aɖewo ɖa agbeli alebe wole fufu tom, ame ɖeka lé tatsi le etom ame ɖeka le ekam, avu, egbɔ le aƒea me koklowo le tsa ɖim le aƒeame, tati si zam wole la tatia glɔ.

Ame aɖewo le dɔnɔkɔdzi. Dɔnɔdzikpɔlawo le abɔtabi dom na wo. Dɔnɔkɔdzilawo do ŋɔtinuwu, woƒe ŋɔtsinuwo eye wole dɔnɔwo dzi kpɔm. Amewo le liaŋ me nɔ dzɔdzɔm be woakpɔ yewo gbɔ.

Ame aɖewo le dɔnɔkɔdzi, ame aɖewo le abatsime, dɔnɔkɔdzikpɔla le tsatsam le wodzi le edɔyɔ dɔnɔwo kpɔm. Dɔnɔkɔdzi gbɔ viwo le awu ʋiwo me. Amewo le awu dzɛ̃ewo me.

Yevu aɖewo yi ameɖiƒe, alebe amekuku ɖaka le dzedze le afi ma, ame yi ne, sɔfo yi nele amea ɖi mea, ele akɔ fam na ameɖilawo. Wole awu yibe kple awu ʋewo me.